Abafundi be"ECD"kumele babe lamatafula lezitulo okulingana labo kumele njalo kupendwe ngeminala ekhangayo ukuze bathande ukufunda.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafunda ibanga le ECD bakebaphume phandle badlale ngeskhathi sokufunda. Lokhu kwenza ukuthi bathuthukise amakhono atshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abafundi beECD nxa befunda bahlale beyisigombolozi lokhu kwenzelwa ukuthi babone okwenziwa ngumbalisi.

Abafundi abancani abeECD bayaphiwa labo iskhathi sokubana bake baphume phandle badlale imidlalo ebaqinisa imizimba lokhu bakwenzela ukuthi bakhule amathambo aqine

Abantwana abakubanga le ECD bayafundiswa ukuhlanzeka lokhu kugoqela indlela eqondileyo yokugeza izandla nxa bephuma ematoyiletsi.

Kwesinye isikhathi abafundi beECD bayaphuma bayehlala phandle etshanini, phezu kwamacansi befunda izinto ezitshiyeneyo ezigoqela ukulalela.

Isifundo semfundo yaphansi imaths sifundiseka nzima kungakho umbalisi nxa efundisa kumele ebe ebhala emdulwini esipha izibonelo.

Kuqakathekile ukuthi ezikolo ze primary kube lenkundla zokudlalela imidlalo etshiyeneyo egoqela i-netball, volleyball le basketball.

Izikolo zephrayimari ezingakakhelwa amaphevumenti zivakatsheleka nzima ngesikhathi sezulu, ngoba kuyabe kugcwele udaka phandle.

Izikolo zePrimary kumele zibe lendawo lapho okulahlelwa khona amaphepha layo yonke ingcekeza imelele isikhathi sokuthi itshiswe.

Phakathi kweclassroom yabafundi beprimary kulamatafula alingene abafundi. Imiduli yakhona ilamatshathi. Phezu kwamatafula kugcwele amabhuku.

Nxa ekilasini yabafundi bebanga laphansi kungela bhodi yokubhalela umbalisi uyabhala amagwaliba anamathisele emdulini.

Izindlu ezifundela o ECD kumele zibe lama khabothi akhiywayo lapho abafakela khona izinto zokudlalisa kunye lamabhuku abo aqakathekileyo.

Amabhentshi yiyo indawo yokuhlala elungele abantwana beprimary ngoba ayasinda kubanzima ukuthi bawasunduze bawasuse endaweni yawo.

Izinto ezinjengamatoy lama computer kwenza abantwana beprimary bathakazelele ukufunda ngoba bona bethanda ukudlala.

Kuqakathekile ukuthi abafundi beprimary, bathole isikhathi sokuthi badlale imidlalo etshiyeneyo. EnjengaboVolleyball, Handball laboBasketball.

Abantwana abafunda eprimary abavunyelwa ukuthi bahlale beminyene ngoba lokhu kwenza ukuthi bathelelane imikhuhlane enjengezikhundula.

Kuqakathekile ukuthi ezikolo zemfundo ephansi kube le parking space ukwenzela ukuthi izivakatshi zibe kwazi ukuthi imota zabo zizifaka ngaphi.

Ezikolo zema primary school kumele kube lama pavements ancedisa abafundi ukuthi bahambe besuka emakilasini abo besiya endaweni ezitshiyeneyo esikolo.

Izindlu zokufundela abantwana eprimary , kumele zibe lama windi amakhulu abukekayo ukuze angenise umoya ukwenzela ukuthi kwenqatshelwe imikhuhlane ethelelwana ngokuphefumula

Ezikolo sokulezindlela zokufunda ezinjenge sign language. Indlela lezi zincedisa abantwana abangenelisi ukukhuluma ukuze labo benelise ukubala inombolo.

Ezikolweni zemfundo yaphansi kulezindlu ezakhiwe ngendlela ezitshiyeneyo. Ezinye ngezokufundela, ezinye ngezokwenzela ama "experiments",ezinye njalo ngezokwenzela ama"projects".

Ukuze abafundi be primary education bathakazelele ukufunda kumele babe lezinto ezinjengama toys okudlalisa nxa befunda

Izikolo zemfundo yaphansi ezisemadolobheni zakhiwe kuhle. Phambi kwama "classroom" kulotshani obuthelelwayo obuhlala buluhlaza.

kumele kube lebhakane elitshengisela lapho okulesikolo khona ukwenzela ukuthi abatshayeli abahamba ngezimota batshayele ngenanzelelo bangayenzi ingozi

ema primary kulezakhiwo ezitshiyeneyo ezakhiwe ngezitina ezinye zazozilama windi amancane angenisa umoya

Izindlu ezifundela abantwana bePrimary, kumele zibe lamawindi amakhulu angenisa umoya ukuze abafundi bengathelelani imikhuhlane ethelelwana ngokuphefumula.

Abafundi be primary education bayaphiwa imizuzwana yokuthi bake badlale belule amathambo baphumuze ingqondo.

Kubafundi bemfundo yaphansi izinto ezinjengama penseli lokunye ziyalahleka masinya kungakho umbalisi uzibuthelela ndawonye azigcine.

Abafundi bemfundo yaphezulu, bafundela ukwenza imitshina etshiyeneyo esebenza nsuku zonke, njalo bafundela ukuthi nxa ingafa bayilungise.

Abafundi bemfundo yaphezulu kwesinyisikhathi bafundela ukuthunga lapho abathunga khona izinto zabo zokugqoka

Abafundi bemfundo yaphezulu nxa befundela ukuba ngodokotela bayaphiwa imithi ukuthi bayicubungule besebenzisa imitshina yokubona izibungu ezincane.

Abafundi bemfundo yaphezulu ekupheleni kwethemu bayabhala imihloliso lowo ehlezi esitulweni sakhe lethebuli begqoke ama mask

Abafundi abenza imfundo yaphezelu bayenza imisebenzi yezandla kwesinye isikhathi bayabe bephiwa imihloliso abayiibhalayo ukuze kubonakale ukuthi bafunde okunganani.

Ezinye zezinto ezenziwa ngabafundi bemfundo yaphezulu abafundela i engineering .Yikwenza impompi ezinkulu zamanzi lamatanka akhona .

Kumfundo yaphezulu abafundi bayafunda imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukulima leminye njalo eyenziwayo ukuze baziphilise.

Abafundi bemfundo yaphezulu bafundela umsebenzi owezandla ogoqela ukukanika lokwakha nxa bayabe befunda bayabe begqoke amahovolosi aluhlaza.

Abafundi besecondary abenza i engineering bayafunda ukubumba imitshina besebenzisa izinsimbi ezitshiyeneyo baphinde bafunde ukuyilungisa nxa ingafa.

Emfundweni yaphezulu kulabanye abafundi abafundela ukulungisa insimbi, kungakho kumele bagqoke amahovolosi, okuzivikela lama "helmet".

Abafundi abafunda kumfundo yaphezulu bahamba esikolo begqoke impahlazabo. Akudingeki ukuthi baze bagqoke ama Yunifomu njengabantwana.

Imiduli yama classrooms e ECD kumele iceciswe. Ngemibala ekhangayo ukuze abafundi bathakazelele ukufunda.

Izifundo zekhompuyutha ziyatholakala emfundweni yaphezulu. Abafundi bayafundiswa ukuwasebenzisa umbalisi ebaqondisa ebatshengisa.

Abafundi bemfundo yaphezulu nxa besiya xwayisisa ngokusebenza kwemithi , kumele bagqoke imphahla zokubavikela ezinjengama hovolosi lamahelimethi ukuze bengalinyazwa yimithi.

Emfundweni yesecondary abafundi bavunyelwe ukuthi bafunde ngoku xoxisana behlangene abafana lamankazana.

Abantwana kumfundo yaphezulu bafunda izifundo ezitshiyeno ezigoqela ukubala ukubhala lokudweba imifanekiso etshiyeneyo.

Abafundi bemfundo yaphezulu abafundela ukukanika bayaphiwa izinjini zezimota ukuze bafundele ukulungisa kizo.

Abafundi abasese secondary bayaqala ukufundela ukusebenzisa imitshina eyenza izinanakazana ezincane ezingakhanyiyo zibe nkulu.

Kumfundo yaphezulu, abafundi abenza amasayensizi bayaphiwa ithuba lokuhamba elabhoretri bayecubungula ukusebenza kwemithi etshiyeneyo.

Odokothela nxa befundela umsebenzi wokuhlinza basebenzisa odoli .Bebenza njengesibonelo somuntu ophilayo ,bemhlinza.

Abantwana abafunda esecondary school, bafundela imisebenzi yezandla enjengokukanika , ukulima leminye njalo eyenza isizwe sithuthuke.

Emfundweni yaphezulu kunhlelo zokufundela ukuthunga kulabafundi abalutshwana imitshina esetshenziswayo minengi eminye iyabe ingela bantu

Abafundi bemfundo yaphezulu bayafundiswa ukubumba imitshina baphinde njalo bafundiswe ukuyilungisa nxa ifile

Ngolwesithathu ekuseni, abantwana abafunda eSecondary bayabuthana ukuze bahlabele, bafundiswe izifundo zokholo njalo bahlolwe ukuthi bagqoke kuhle.

Ama "black board" atholakala emakilasini emfundo yaphezulu aqakathekile ngoba enza ababalisi baphe izibonelo ngendlela ecacileyo.

Izikolo zamasekendari zile zakhiwo ezitshiyeneyo lamatanka lapho okuphuma khona amanzi. Izakhiwo ngezokwenzela izifundo ezitshiyeneyo.

Phakathi kweclassroom yabafundi abafunda esecondary kuyabe kuleblackboard lapho umbalisi obafundisayo abhala khona ebanika izibonelo.

Kuqakathekile ukuthi amaclassroom afundela abafundi besekhendari abelefenitsha njalo kubele board lapho okubhalelwa khona.

Ngesikhathi sezifundo ze"science" abafundi bemfundo yeSekhondari bayagqoka ama"dust coat" abo amhlophe bayekwenza ama "experiments" e "science lab".

izikolo ze secondary ezise dolobheni zakhiwe kuhle phandle kwama guma awo alotshani ahlala aluhlaza zigonjolozwele

Abafundi bemfundo yesekhendari, nxa besiya emidlalweni etshiyeneyo, bagqoka amayunifomu bathwalwe yizimota ezingangemitshova.

Umphathi wesikolo se secondary, kumele ahlale ephuma phandle ekhangela ukuthi izinto zihamba njani esikolo ukwenzela ukuthi kubele discipline.

Izikolo zesekhondari ezisemadolobheni zakhiwe kuhle , kulogwaqo osuka egedini usiya e reception lapho othola khona kulabantu bemi phandle.

Ezikolo zabemfundo yaphezulu umphathisikolo ulomlando wokubona ukuthi into zonke zesikolo zihamba kahle. Phakathi kwesikhathi uyaphuma ame phandle.

Ngesikhathi sokutshisa abafundi bemfundo yaphezulu bayathatha izitulo zabo bahlale phandle bafunde betshaywa ngumoya ngoba izindlu zabo ziyabe zitshisa

ezikolo ezinkulu zema secondary kumele kube lamabhakane amade amakhulu abhalwe ibizo lesikolo lendawo lapho esitholakala khona

NgoLwesithathu ekuseni abafundi bemfundo yaphezulu bayabuthana ku Assembly Point ukuze baphiwe izimemezelo lezixwayiso eziqondane lokufunda

Izakhiwo zema university zakhiwe kuhle kule reception lapho okufikela khona abantu bemzini phambi kwayo kulama flag amabili

Kudala kungakabi le internet abafundi be university bebehamba e library bayeboleka amabhuku nxa bedingisisa ulwazi

Abafundi abafunda ema-University. Bafundela emakilasini amancane ngoba bona bayabe bebalutshwane nxa kuqathaniswa labe Secondary.

Euniversity kulamabhakane atshengisa ukuthi ama departments atshiyeneyo atholakala ngaphi aqakathekile ngoba enza izivakatshi zingalahleki.

Iuniversity yindawo eyakhiwe kuhle ipendwe ngombala olithanga amawindi makhulu egedini kulebhakani elitshengisa ibizo lendawo

Abafundi bemayunivesithi bayaphiwa indawo yokuhlala okuthiwa ngamahostel. Lapho abahlala khona bebabili. Kuyabe kulokuyikhabothi lapho abafaka khona impahla zabo.

Ema university kukhangelelwe ukuthi kube lezitulo, ezinamathelane lamatafula, ukwenzela ukuthi abafundi bazisebenzise nxa bebhala.

Iyunivesithi yindawo lapho abezemphilakahle abafundela khona izifundo eziphezulu ezigoqela ukuyenza imitshina yokuhlola abantu.

Indawo zamayunivesithi zihlelekile, izindlu zakhona ziyizitezi, zinde. Kulezihlahla ezihlanyeliweyo ezikhanya zibukeka. Kulotshani obuhlala buluhlaza.

Indawo zama university zihlanzekile. Imiduli yakhona yizitezi ezinhle ezilamawindi amakhulu angenisa umoya

Abafundi be university abafundela i carpentry bayabaza izinto ezinjengama wardrobe izitulo babuye bazipende bazithengise ukuze bathole imali

Ema university kulendawo lapho abafundi abahlala khona okuthiwa ngama hostel phakathi kwawo kulemibheda lesitulo lethebuli

Ema university kukhona lapho okufakwa khona izimemezelo okubizwa kuthiwa yi notice board. Indawo yakhona isegcekeni ukuthi wonke umuntu ayibone

Idrama letheatre ingeyinye yezifundo ezitholakala ema university abafundi bayatholakala begida belingisela balwisa abatshiyeneyo

Emayunivesithi kulezakhiwo ezitshiyeneyo ezokufundela imsebenzi. Ezinye zinkulu, zinde, zilamawindi amakhulu.

Indawo yeyunivesithi ihlelekile ,ilamasango alemisebenzi ahlukeneyo amanye ngawokungena kuphela amanye ngawokuphuma.

Iyunivesithi yindawo lapho okwenziwa khona izifundo zaphezulu. Izindlu zakhona zakhiwe kuhle zilezitezi njalo zihlala zihlanzekile.

Ilizwe kumele libelama universithi lapho abafundi abasuka efundweni yaphezulu abathuthukisa khona befundela imisebenzi enjengokuba ngodokotela leminye.

EmaYunivesithi kulabanye abafunda ngokwezemitshina bayayilungisa nxa ifile kumbe bayibumbe isukela phansi ize isebenze .

Kuqakathekile ukuthi indawo yeyunivesithi ihlale ibukeka. Kumele kuhlanyelwe amaluba phandle. Kuhlale kulotshane oluhlala luluhlaza izikhathi zonke.